teebuli mini kuɣu n ʒɛ duu maa puuni teebuli maa zuɣu ka kɔpu bihi ayi tamya ni jiŋlaa kɔpu ka boɣati ʒɛ tiŋa ka fulaawaasi bɛ dinni ka di vari nyɛ zaɣ vakaɣali duu maa dikpuni ka di nyɛ zaɣ sabinli

Paɣaba m biɛni ka so ʒia ka so za zuɣusaa ka zaŋ nyɛpobrigu n zaŋ pobi o nangbani ka zaŋ loba n zaŋ vilivili o ka chibri ŋun ʒia maa ŋun ʒia maa o pam la o zuɣu ŋun chibri maa mew nyaanga ka doo biɛni ka ye liiga sabinli ka gba zaŋ nyɛpobrigu zaŋ pobi o nangbani.

Paɣaba mini dabba n laɣasi wari waa ka gbibi taba sheba tam zuɣusaa bini tam luɣu sheli di nahingbana m boŋɔ sheli nyɛla zaɣa sabinli sheli nyɛla zaɣa nuɣuso ka paɣaba maa so ka o pili zipiligu zaɣa nuɣuso ka filaawaasi be bɛ nyaanga.

paɣaba ayi ni dabba ayi n biɛni wori waa bi mii zaa so bi piri namda nima wo woribi maa nyaanga do so biɛni o pamla o zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka ŋmɛri timpana ka paɣaba maa puuni so mii biɛni o zaŋla chinchini piɛlli zaŋ gobi o maŋa ka pam o zuɣu

Bihi n zi gɔta gbuni gɔta maa puuni ko bɛaɣu n bɛni rɔba nima bɛni bii maa o yela liiga zɛɛ ka piri namda nuɣiso ka tabi o gbiɛɣu ka so bɛni o gba yela liiga zaɣi dozim.

Salo pam n laɣasi ʒɛya bi mii nyɛla paɣaba bi niŋdi piibu piibu ka gbambihi ayi ʒɛ doo tooni ka gbambilo liŋ shɛli ka di nyɛ zaɣ vakaɣali shɛli zaɣ ʒiɛ ka paɣaba maa so biɛni o yɛla liiga ka di nyɛ zaŋ ʒiɛ

Kom n kpe ka paɣaba ni dabba ka bɛ kahi bɛ niɛma zora paɣaba maa bɛ nyɛla paɣaba anahi dabba ata dabba maa yino o bela nyaanga ka gbibi bɛ kuɣu ka di nyɛ zaɣa nuɣuso niriba maa nyaanga ka bɛ mɛ yili tihi niɛni ni filaawaasi nima filaawaasi nima di nahingbana nyɛla zaɣa vakahali.

Niriba pam n laɣisi zaya paɣaba ni dabba linjima doo bɛni o ye la liiga ka di niŋ zaɣi vakahali paɣaba maa shɛba zila bi baaji nima ka shɛba tabi bi bo shɛla ka tihi sa bi y ka yɛanga tia maa vari maa di nyɛla zaɣi vakahali.

kom n kpɛ taɣi ya ya maa mi shɛli di nyɛla zaɣa vakahili ka bi pe dari n song kom maa ni ka do so beni o durila daɣa maa ka ŋmabi o nan gbami ka wuɣi o nuu zuɣu saa ka pili zipil piɛli ka so gba be o nyaan ga n gna doli dari maa n kanna.

Niriba pam n laɣisi zaya nti pahi linjin doo linjin doo maa o nyaɣi la baaji ka piri namda sabinli salo maa tooni ka yiɛduhirisi zaya yiɛduhirisi maa maa shɛli nyɛla zaɣi nuɣiso zaɣi zɛɛ zaɣi sabinli nti pahi zaɣi nuɣiso.

linjima nim pam n ʒɛya paɣaba ni dabba ka bi yɛ liiga zaɣ sabila ka linjin nim maa puuni so o zaŋla nyɛ pobirigu zaŋ pobi o nangbani ka bi gbubi do so ka o yɛ liiga ʒiɛ ka pili zipili piɛlli

Paɣaba anu n laɣasi za suɣuli puuni n ti pahi gbampiɛlli gbampiɛlli maa luɣili ni doo biɛni o nyɛla gbansabili paɣaba maa sheba so biɛni o gbibila bia ka ye liiga ʒee ka zaŋ binpiɛlli n zaŋ vili vili o zuɣu.

Silmiin paɣa n pa palli zuɣu n chana o mini o baa o yɛla liiga ʒee ka kpa ninkpara zaɣa sabinli o nyaanga ka bi mɛ yili zali yili maa baɣa la n ŋɔ ka tia saya ka tia maa vari ka di nyɛ zaɣa vakahili ka filaawaas gba saya yili maa tooni ka loori zaya.

Salo pam n zaya ka salo maa pam ye liiga ka di nyɛ liiga piɛlli ka dikpina maa gba nyɛ zaɣa piɛlli dikpina maa zuɣu ka Silimiin kafuni tabya salo maa sheba pilila zipil'piɛla ka yino kpa ninkpara.

Salɔ ban ka kalinli laɣisiʒaya pa ɣiba ni dabba. ka teebuli nim ʒɛ bɛ sunsuuni. gba bihi piɛla tam teebuli maa zuɣu. ka paɣaba maa shebi ye liiga ʒɛhi shebi liiga piɛla ka pam bɛ zuɣuri kashebi goma zuɣu.

Salo pam n laɣasi be duu puuni salo maa sheba ye liiga sabinli sheba zaɣa nuɣuso sheba zaɣa dozim ka be duu puuni duu maa ŋmahingbana m boŋɔ sheli nyɛla zaɣa ʒee sheli zaɣa nuɣuso sheli zaɣa vakahali.

paɣaba pam m-be palli zuɣu ka niriba ayi beni bɛ wuɣi la bɛ bɔɣiri zuɣusaa ka yino beni o gbubi la ye' duhirigu ka yaagi o nangbuni ka so beni ka o zaŋ tani ʒee zaŋ volivoli o nyingɔli ni bɛ nyaaga ka duu beni ka duu maa ka bɛ peenti li zaɣ' piɛlli.

Binkobiri pam n bɛ kom puuni binkobi maa shɛba bi nahingbana nyɛla zaɣi piɛlli shɛŋa zaɣi sabinli ka tihi gba bɛni tihi maa shɛŋa vari nyɛla zaɣi vakahali shɛŋa zaɣi dozim tikuma gba bɛni.

Paɣaba ata m be alaafee duu puuni paɣa maa o yela liiga piɛlli ka gbibi nuchee baŋa zaɣa karili kadi tam o tooni o pamla o zuɣu ka paɣaba maa do biɛni o yela liiga vakahali ka liiga maa ka di bombo zaɣa piɛlli ka dikpini maa ka fi gba yaɣa sheŋa niŋ zaɣa piɛlli ka o ʒi teebuli gbini.

Doo n be sunsuuniŋɔ ɔ yela bin mŋaa, kapilizipiligu ka kpa nin kpara kapiri namda ʒɛɛ kalinsi be ɔ sani n ŋmera lunsi maa nyaaŋa, kasalɔ pam laɣinsi ʒaya. shebi larimi ka ye liiga piɛla.